Omwami omu ayambadde T-shirt ya Uganda cranes oba eya ttimu y'eggwanga ey'omupiira eya kyenvu nga wansi alina ccapati za gy'asiikiddeko eggi ataddeko n'emboga n'ennyanja embisi era ng'abizinga nga kiraga nti waliwo kasitoma abikozesezza oba amugambye amusiikire ebyo.

Ebisolo by'omu nsiko ebiyitibwa embogo nga ziri mu kkuumiro ly'ensolo erimu era nga bw'otunuulira endabika yaazo zirabika ziva mu ttosi kwevulunga oba kunaabako era nga n'obudde bwa kasanasana.

Amazzi ag'eriyanja erimu eddene ddala, era nga galiko oluyengoyengo ekiraga nti empewo si nnyingi era ng'eruuyi eri embeera y'obudde eraga nti buli mukubikibwako ddiba oba buziba.

Ekifo ekirimu ekiteeketeeke obulungi nga kirimu abantu ab'enjawulo era nga katale nga abamu batunda mmere, abalala bibala ate ng'eruuyi eri eriyo amaduuka amazimbe. Ekifo kino kitundibwamu wootammeroni, apo, amenvu. emicungwa n'ebirala bwe bityo.

Ebikoola ebya kiragala omukwafu obulungi era nga bikoola bya kasooli aleese oluyange era nga w'otunuulira embeera eraga nti enkuba ebadde etonnya bulungi; ye kiragala oyo ow'ebikoola alabika obulungi.

Ekitundu ekimu awali ebizimbe ebya kalina era ng'eruuyi eri wansi waliwo n'awateekeddwa oba awasimbiddwa emmotoka ezisaabaza abantu eziyitibwa kamunye, era ng'ekitundu kino okusinziira ku ndabika yaakyo, kikulaakulanidde ddala era kibuga mu kifo ekimu.

Ebisolo by'omu nsiko ebiyitibwa enkula okuli ento n'enkulu era nga ziri mu kulya omuddo mu kkuumiro ly'ebisolo erimu era ng'okuzeetooloola waliwo emiti egitali miwanvu nnyo, egirabika obulungi nga kw'ossa n'omuddo ogukuze era nga nagwo mukwafu mu kiragala omulungi.

Abaami abawerera ddala bataano nga bali mu kifo ekimu okuli ayimiridde emabega eri ayambadde yunifoomu ey'eggye lya Uganda, ng'atudde wano mu maaso ye Ssaabasajja Kabaka, Ronald Muwenda Mutebi, nga ali eno ku mukono gwe ogwa kkono ye Katikkiro wa Buganda, Charles Peter Mayiga nga bali ku mukolo ogumu era nga beenaanise bulungi emiteganswera n'amakooti.

Omwana ow'obuwala ayambadde bbulawuzi enjeru ne sikaati eya kkaki era nga akutte n'ebitabo mmukono gwe ogwa kkono ng'adduka okugenda oba kuva ku ssomero era nga w'ayita w'aliwo omuddo omutoototo ekiraga nti kibangirizi.

Abantu abamu nga bali mu kitundu ekimu... mu ndabika ey'enjawulo era ng'okusinziira ku bimera, enkula yaabyo n'entunula, eno bali waggulu ku lusozi. Ku lusozi waggulu y'ebeera ebimera ekikula bwe kityo.

Omukono gw'omuntu omu ayambadde kijirikooti ekyeru nga yeesabise n'engalo ayambadde ggiraavuzi enjeru entangaavu ng'akutte n'akakebera ne mmasiki ey'oku mumwa era ng'okusinziira ku nnyambala ye ono musawo mutendeke omukugu.

Omuntu ayambadde engoye ez'ebivaavava era nga ali ku lyato erimu ettono ng'ataddeko ebibala eby'enjawulo omuli wootammeroni, amenvu, emiyembe n'ebirala era nga kiraga nti abiggya ku mutala ogumu abitwale ku mulala.

Ekifo ekimu awali abantu ab'enjawulo era nga waliwo akabangirizi naye nga bookyezaamu byuma omuli enzigi n'amadinisa era nga mulimu abaami abawererako ddala n'okwetooloola awo waliwo obuyumba obuzimbe mu ttaka n'obulala mu bbulooka naye nga kiraga nti ekitundu nzigotta.

Enkima enjeruyeru ng'eri ku butiititi obw'amasanso obw'amatabi eg'enjawulo, mu kkuumiro ly'ebisolo erimu enkima ezo zirambulwa abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo.

Abantu abawerera ddala basatu okusinziira ku magulu gaabwe era ng'abamu bambadde sitookisi eza kacungwa ezirimu ebikuubo ebiddugavu. Wazira ng'omulala ayambadde sitookisi enjeru nga bali mu kulwanira akapiira mu kisaawe ekimu.

Eggongolo eryezinze ng'ali mu kkala bbiri omuli eya kacungwa n'enzirugavu era nga yeetobese bulungi. Eggongolo eryo okwezinga kiva mu kulikoonako bwe liba litambula nga liyina gye lidda w'olikoonerako nga lyezinga bwe lityo nga likola enkata.

Ekitundu ekimu omuli ebizimbe omuli kkalina n'ennyumba za wansi era nga bw'otunuulira enteekateeka yaakyo kiraga nti ekitundu kyakulaakula dda era kibuga ekimu.

Omwami omu ng'ayambadde tissaati empanvu ne jjiini eya bbululu ng'akutte eggaali maanyigakifuba nga ne ku mutwe ayambadde akakoofiira akamyufu, ng'eri emabega we waliwo edduuka ly'engoye eddene era nga waliwo n'abantu babiri n'abaana abato.